Ngele owahala oku uvitha omuntu nawa mupa ashike oshimaliwa. Oshimaliwa oshinima oshiwanawa oshoka ohashi kupe oonkondo dhokuninga kehe shoka wahala, opo wukale tovulu okuya moohapu owuna okukala wushiwike nawa kutya owuna oshimaliwa.

Ombanga yotango yopashigwana oyi na omukalo gokutuminwa oshimaliwa kongodhi. Tseya nee kutya uuyelele mbono wokutuminwa oshimaliwa kongodhi oyo ashike uunongo otaye ku kwathele okukondjitha iimbuluma.

Omahala gamwe ohaga monika nawa molwaashoka ohamu kala muna omalwalwa ga yoolokathana niinima iiwanawa. Unene ngaa omahala ngono haga kala momagumbo hamuya aayenda. Ohamu adhika wo oradio yomuzizimbe yatulwa kekuma nuuhalasa uuwanawa wokwopaleka ehala. Ehala ndino ohali ithanwa oseti.

Okapale kuudhano kaHage Geingob, otaku kakala kuna uudhano wokwiiyumbila etanga, hawu ithanwa oRugby. Uudhano mboka owa longekidhwa nee kombaanga yotango yopashigwana, ilikolela ompito yoku sindana oondola eyovi limwe.

Ombaanga ya tseyika nawa nolwaala olumbulawu oStandard Bank, oyi na oondando dho pevi dho puutalala. Tayi landitha oohauto oompe noonkulu, to pewa omweedji ndatu oku yi futa sigo omo milongo ndatu ga Aguste.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iinima yomomagumbo kuza ngaa kiipundi ,iitafula ,omatsofa nuutafula mbono uushona hawu kala moseti nosho tuu ,oositola dhika inadhifa oositola oonkwawo dhi hadhi landitha ashike kehe shimwe.

Oshimaliwa oshinima oshiwanawa noonkondo adhihe, oshoka ohashikupe iinima ayihe mbi wahala. Shampa wuna oshimaliwa ohovulu okuya mositola kehe, tokutha iinima yoye, e to futu noshimaliwa. Ngele kushina oto mono iihuna noonkondo adhihe, oshoka aantu kaye hole okupa aantu iimaliwa yawo.

Momatala oha mu adhika aantu ya yoolokathana. Oha mu kala aalandi mboka ha yeya ya tale kutya aalandithi otaa landitha shike. Aalandithi ohaa kala nee ye na kutya otaa landitha shike, ngaashi uundjato, uulyenge nosho tuu. Omuntu oho hogolola owala shi wa hala okulanda.

Oositola paife odhina ootekinolohi ya huma komeho, omuntu oha landa ashike iinima ye nombili. Ta yi peshina ta tula po okakalata ke niinima ye kaa puna omukwatheli gopo mashina.

Oshimaliwa oshinima shasimana muuyuni auhe nokomuntu kehe. Aantu ngele yena iimaliwa ohaya kala yanyayukwa oshoka , ohaya vulu okuninga kehe shoka yahala nenge okwiilandela kehe shoka yahala . Ngele kuna iimaliwa oho kala wuli moluhepo olunene.

Ombaanga yoBank Windhoek, oyina uukalata wayoolokathana. Oyina uukalata uutiligane, uumbulawu, nuuluudhe.

Ombaanga yotango yopashigwana, otayi ku kwathele oshimaliwa, wukalande eshina lyoye lyokuyoga. Eshina olyali lina oondola omayovi gahetatu, omathele gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi, paife olina ashike oondola omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomugoyi. Olyaya kombiliha lela.

Oomiliyona hamano odha tulwa moopoloyeka dhi li omugoyi, ano oopoloyeka dhi li omugoyi dha pewa oshimaliwa shuunamapya nuuniimuna koBank Windhoek.

Mooseti dhaantu mboka haya ithanwa aayamba ohamu adhika iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Kakele komatyofa ohamu adhika wo iipundi yokukuutumba mbyono ya ningwa miiti iiwanawa yo oyondilo. Ohamu adhika wo oosikopa dhokutula iinima yawo, opo kaayi kale tayi monika yi li mehalakano.

Iimaliwa oyi holike kaantu, oshoka ngele kayi po aantu ihaya nyanyukwa. Oshimaliwa oha shipe aantu oonkondo dhokuninga kehe shoka ya hala. Ohashi pitika wo aantu ya lande iinima meesitola.

Ngele owa hala wu tale kutya owu nako ingapi kombanga yoye Bank Windhoek oto yi ashike pokashina to tula mo okakalata koye eto tala kutya owu nako ingapi koshali sha muhongi.

Momatala aantu ohaa kala yena omahala gawo taa landitha iinima ya yoolokathana ,yamwe otaa landitha omapaya gomoombunda yamwe otaa landitha ongaaku dhoshimeme nodhoshi tate yamwe otaa landitha oongaku oonene nooshona.

Oshimaliwa osha simana muuyuni nomonkalamwenyo yomuntu. Aantu ayehe oye hole iimaliwa noonkondo uuna tuu a pewa oshimaliwa nenge okwali a geya iha iyadha anyanyukwa.

Osikopa oyo yimwe yomiina mbyoka hayi ningwa miipilangi. Oosikopa ndhika ohadhi ningwa kaantu mboka ye na uulongelwe wokuninga iinima mbika. Shampa omuntu a ningi osikopa oheyi painda nopainda ombwanawa, opo kaayi kulupe yo yi kale tayi monika nawa.

Ombaanga yoWesbank otayipe aantu omikuli kwaamba taalanda oohauto oompe, topewa uule woomwedhi omilongo heyali nambali opo wufute omukuli nguka. topulwa wetepo opelesenda olongo dhoshimaliwa shoka.

Aantu oko yeli yankulungu, yeshi okweetapo iinima noku ndulukapo iinima ya ningwa miiti, unene ngaa uuskopa womomagumbo, ohawu monikitha nawa oseti shili.

Aantu mopayife moondunda dhawo oya tula mo uusikopa wu li pooha dhombete. Ohapu kala pu na owili, okalamba nashaashoka ta vulu okutula po. Uusikopa mbuka owa ningwa miiti wa hongwa kaantu mboka ye shi okuhonga iinima.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi kala yi na okupindika mEtitano nOlyomakaya kehe, nongele ohauto owe yi panda keyi lande wu ke yi hinge. Ohashi tameke pomulongo sigo ondatu mEtitano, omanga mOlyomakaya opomugoyi sigo opomulongo nayimwe.

Aanongo oha ya nduluka po iinima iiwanawa . Okuza kiitaafula niipundi yomaludhi omawanawa. Opuna iipundi yimwe hayi ningwa miitenda nenge miiti etayi tulwa omafulafula kombanda yafa iikuusinga yoku kuutumbwa noku egamena.

Ohauto oshinima oshiwanawa oshoka ngele owu yina ndjono oho londo mo owala toyi mpa wahala okuya meendelelo . Opuna iiyenditho oyindji shili ashike ohauto osho shimwe shomiiyenditho yi niwe kaantu oyendji oshoka oshina ombiliha shi vule yimwe po.

Ngele owa hala okusindana sha ,tula ko ethano lyoye komalungula lyoshinima oshimbulawu ngweye totu kwatele mo methano moka. Ostandard Bank ndjo yatseyika nawa nolwaala olumbulawu.

Ofiliza yedhina Defy yoolitela 530 otayi landithwa kooN$ 7 899. Oya li yi na N$ 8 399. Paife ondando oya kuluka. Oompango nomalandulathano opo dhi li.

Iipundi niitaafula olundji ohayi ningwa miipilangi. Iipilangi mbino ohayi zi komiti . Ohayi ningwa kaantu iilongela iinima mbyoka . Ohayi mbambekwa nolwaala oluwanawa opo yikale tayi monika nawa.

Iitaafula tayi ningwa kaantu paife mba ya longwa, yaza kiiputudhilo yomaungomba Iitafula ya ningwa nawa. Iitaafula mbino ohayi kala ya tulwa omagulu guutenda opo oshitaafula shi thikame nawa kaashi ihatepo.

Moshilongo shaTanzania omu na oombanga. Ombanga ndjino yomoTanzania oyo hayi ndulukapo iimaliwa nohamu adhika oondola eyovi limwe.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa. Tanzania oshilongo shina iimaliwa yomafo ngaashi omathele gatano, eyovi, omayovi gaali. Komayovi gaali okwa thaanekwa onkoshi. Komathele gatano okwa thaanekwa aasamane.

Momahala gamwe ngono ga gamenwa moNamibia , ohamu adhika iithitukuti ngaashi oondjamba . Momahala mono omuna wo noondundu . Momahala mono ihamu ende naanaa oohauto oonshona , ohamu ende ashike oohauto oonene dhoobaki.

Oshilongo India oshina iimaliwa yasho hayi shilongitha moshilongo shawo, koRumbi 100 lyaIndia okwa thanekwa omusamane gomukokele azala omakende. Iimaliwa yomo India ohayi ithanwa oRumbi opuna yomafo niikukutu.

Iihohela yomikuli oya gwa pevi iihohela mbino okwali yili popelesenda omulongo oshinkwanu yimwe mbali ntano paife oyeya poopesenda omul

Omatyofa iipundi mbyono hayi kuutumbwa kaayenda uunene ngaa momagumbo ohaga adhikwa moseti ndji yoku kuutumba. Omatyofa ohaga kala nee geli momalwaala ga yooloka omabulawu, omatookele nosho tuu, komatyofa oko tuu hono ohaku tulwa uukusinga, opo omatyofa ga opale.

Momahala gokulila ohamu adhika iipundi niitafula yokukuutumba, opo omuntu ngele wa pula iikulya yoye mbi wa hala we yi mbesitela, ohoyi etelwa komulumentu nenge komukiintu ngoka ha longo mo e toyi tula poshitaafula shoye manga wa kuutumba koshipundi shoka wa pewa.

Oondola dhaAmerica osho shimwe shiimaliwa yi na oonkondo nongushu muuyuni, unene tuu oondola ndhono ethele lyaAmerica shampa wu shi na ongweye omuyamba.

Iimaliwa iikukutu iimaliwa kaayina ongushu, oshoka mbi yina ongushu lela iimaliwa yomafo. Iimaliwa iikukutu ohayi kala ya ningwa moshingoli yimwe omo shisiliveli.

Aahikingalo oya li yeya po noongale yapewa kuBank Windhoek . Mba yeya ponomola yotango oPDK asindana N$70000, puutiyali opwe ya Miss Gideon asindana N$50000, puutitatu opwe ya Cazzy asindana N$30000.

Iimaliwa iinima mbyono ya simana monkalamwenyo yomuntu. Omuntu ngele ke yi na, iha vulu okuninga sha. Opo wu lande nenge wu fute sha, owu na okukala wu na oshimaliwa. Iimaliwa oyi ivule muuyuni, opu na mbi yi na oonkondo, unene ngaa oondola dhaAmerica noEuro. Iimaliwa mbyono oyi na oonkondo muuyuni.

Iimaliwa ohatu yi longitha okupa aantu omagano, okufuta wo aantu oondjambi . MoNamibia otuna mo N$200, N$100, N$50, N$20, N$10, mbino oyo iimaliwa yetu yomoNamibia yomafo.

Omahala gamwe oha ga kala go opalekwa kaantu. Aantu ohaya tungu omahala momagumbo gawo goku vululukwa nende okudhuwapo. Momahala mono ngaashi moseti oha mu adhika ne oTv. Aantu yamwe OTv dhawo ohaa dhi tula komakuma iha yedhi tula piitafula.

Martha Negonga omukadhona ngono ha longo moNetbank moshikandjo shinasha nokupa aantu omakwatho ohalongo moWindhoek koGrove mall.

Aantu moositola oha ya yimo ya ka lande iinima ya yoolokathana. Ositola ehala ndyono ha li landithwa iinima ya yoolokathana okuza kiikulya, okiinima yoku longithwa molutu niikutu nosho tuu. Aantu shampa ya yi pomashina oha ya landa iinima yawo mbyono ya endela.

Muuyuni omu na iilongo oyindji yayoolokathana, kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yomoshilongo shawo. Omu na iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo, iimaliwa yomafo ongaashi to adha pu na o50 nethele. Iimaliwa oya simana meliko lyoshilongo nomonkalamwenyo yomuntu.

Omusamane gwedhina David Nuyoma omusamane gomukokele ha zala omakende gokomeho. Aantu ayehe mboka haya mbaanga noBank Windhoek otaya tseyithilwa ya taambe ko omusamane David Nuyoma notaye mu halele omahaleloyambeko.

Omatala olyo ehala ndjoka ha li landuthwa iinima ya yoolokathana, kehe gumwe oha kalamo ne nehala lye lyoku landitha. Ngu ta landiths uulyenge, ngu ta landitha uutenda womo makutsi, oko mu landithi yemwene ta hogolola kutya, ye okwa hala alandithe shike.

Ngele owa hala okuvena oondola omayovi gatano nenge oshitukutuku shoToyota yomitse mbali, longitha okakalata koye kombaanga yoStandard ngoye wuye moshihogololitho.

Iitafula ohayi longithwa oku kwatela iinima. Olundji oshitafula oha shi kala shina omagulu geli gane. Iitafula nzino ohayi longwa wo niipundi. Iipundi mbino yoku kutumba. Oha yi ningwa nee miiti. Iiti mbino oha yi zi nee komiiti.

Oshimaiiwa oshi na omutse gomuntu. Aantu ngele taye ya miilongo ya yakwawo unene aatalelipo, ngele okwa zi koshilongo shawo ena iimaliwa mbyono hayi longithwa ko hono, ohe ya nee mombaanga nenge pehala lyontumba mpono hapu lundululwa iimaliwa. Ta gandja iimaliwa yo koshilongo shawo, ye ta pewa mbi hayi longithwa moshilongo moka.

Ombanga yoBank Windhoek ndji yi shiwike nawa molwa olwaala olutiligane oyi na iitayi tayi adhika mOtjiwarongo, omOshifo, moSwakpmund, mOshakati nomOngwediva.

Isindanena okambo ka shangwa kuZamantungwa Khumalo hono take ku longo noku ku tseyithila iinima ayihe mbyono wu na okukala wu shi kombinga yokulanda egumbo lyoye lyotango.

Oshitaafula oshinima shono hashi longithwa kaantu oku tenteka iinima yawo . Kutya omambo uuyaha wayo ngele taya li . Yo iipundi ohayi kuutumbwa. Iinima mbino ohayi ningwa nee miinima ya yoolokathana. Opuna yimwe hayi ningwa miitenda opuna yimwe hayi ningwa miipilangi mbi hayi zi komiti.

Lefa. Enda moVenduka mpa wa hala wuli megameno. Ombaanga yotango yopashigwana otayi kutseyithile kutya ngele owuna uuyelele wa hala oku wu uva dhengela konomola ohamano oyimwe ondatu onola ohamano onola ohetatu noyimwe.

Iimaliwa oyi holike kaantu ayehe kapena omuntu kehole oshimaliwa ngaashi moondola dha America Omuna oshimaliwa shethele osho shimwe shiimaliwa yina ongushu muuyuni shampa owala weshipewa komuntu owuna oku nyanyukwa noonkondo

Pungula kombaanga yotango yopashigwana. Moshakati oshitayi oshili pombaanga yotango yopashigwana. Moshikuku opo Usave Shoprite. Mo Kayiti opo Spar. Moshiwalongo Opelindi mpoka hapu yogwa oohauto.

Nombaanga yotango yopashigwana oto vulu okumona olefa lwaali kehe omwedhi oshali. Kuuyelele wa gwedhwa po dhenga ko 081 306081.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi adhika miitayi tayi landula: oTsumeb, Outapi, oRundu, Opuwo, Oshaanda sha tseyika nawa Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati shokuumbangalantu nOshakati Santorini Service.

Muuyuni omu na omatungo gamwe, nkene owala etungo li li po oli na owala oositola dhomaludhi nomaludhi. Aantu ohaye ya nduno ketungo ndyono ya lande iinima yawo moositola dha yoolokathana, oositola dhiikulya, dhiikutu nosho tuu. Opo nduno ya ye koositola dhimwe, ndhoka dhi li pombanda nenge pevi ohaya yi po nomapaya.

Moositola ndhono hadhi landitha iinima , opuna oositola dhimwe hadhi landitha iinima yomomagumbo , oombete, uunima wokukuutumba hawu kala wuli komagulu goombete , omitse dhombete nomatalashe gokulala.

Ositola ehala ndyono hali landitha iilandithomwa ya yooloka, ngaashi oothewa dhokwiiyoga, omagadhi gokulya, omagadhi gokugwaya nomagadhi gokwiishasha. Ano omuntu sho tayi mositola oha hogolola iinima mbi a hala, tayi pomashina pomulandithi te mu pe iinima mbi a hogolola noshimaliwa.

Oshilongo shedhina Congo ohashi adhika muAfrica. Congo naye oku na iimaliwa mbyoka ha longitha moshilongo shawo. Iimaliwa yaCongo kayi na oonkondo ya fa iimaliwa iikwawo yomuuyuni.

Ombaanga yoStandard ohayi kwathele aantu oshimaliwa. Oto pumbwa oshimaliwa meendelelo? Talela po ombaanga yoStandard ndjono hayi kwathele aantu.

Oombaanga adhihe konyala odhina omashina go ku kutha iimaliwa, osho woo nombaanga ya Bank Windhoek, oyi na eshina nlyono omuntu ngele owa hala oku nana oshimaliwa, oho yipo tovulu wulongithe oka kalata koye, nongele owatuminwa oshimaliwa kongodhi eto shi kutha ko.

Ooshuta osho shimwe shiizalomwa hayi zalwa kootate. Oyi na nee ombayikitha yawo nombulukweya yawo ya faathana. Iikutu yootate ohayi landithwa moositola, yimwe nkene yi li po ohayi landitha iikutu yootate.

MoNamibia omuna omuleli goshilongo mee Netumbo Nandi -Ndaitwah . Ota halelwa omayambeko kombaanga yaNedbank , sho aningi omuleli gwotango omukulukadhi omuNamibia.

Oshitaafula osho oshinima shono shina iilonga oyindji megumbo, ohashi tentekwa iinima ohashi vulu wo okushangelwa watulako embo lyoye. Nande okulilwa peha lyokulila komatundji aantu ohaya tula uuyaha wawo kiitafula. Iitafula ohayi kala yina omagulu, opo shi vule okuthikama.

Oshimaliwa ohashi kwatwa nawa nopokuyalulwa mpoka omuntu ohakala taningi omayalulo gakwata miiti talongitha okashina opo kaagandje nande ooshendja dhapuka. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho shi hashi longitha po opuna ngaa mbi yina oonkondo muuyuni ngaashi oondola dhaAmerica dho.

Ombaanga yedhina Standard ombaanga yi shiwike nawa moshilongo shetu Namibia. Ombaanga ndjino oyi na olwaala olumbulau. Ohayi kwathele aantu miinima oyindji. Shampa wa yi po to kongo ekwatho omuntu oha tala owala mokompiuta ye e te ku pe ekwatho ndyoka wa pumbwa meendelelo.

Ombaanga yaNEDBANK ohayi gandja oshimaliwa sho kwiilonga kaantu mbono yahala okwiilonga uulongelwe wawo wonpombanfa wo tango ,oshimaliwa shino ohoshi pewa oshali iho pumbwa okushifula oshimaliwa shinonotashi hulu nee okugandwa momasiku 16 ga Febuluali 2026.

Omatala ehala ndono hali ithanwa ehala lyomalandithilo. Aantu ohaya kala mo ye ya okulanda iinima noku landitha iinima yawo. Yamwe ohaya kala taya landitha oondjato oonene noonshona.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi ku pe iinima mbyono wu na okutseya muDesemba. Ngele ku na oshimaliwa kala megumbo. Ino gandja nande onomola yoye yomehola mo yokakalata koye komuntu. Ino gandja nande uuyelele wombaanga yoye komuntu nenge aantu mbono taya dhenge. Ano longitha iimaliwa yoye mondjila, ngoye inoyi longitha po ayihe.

Iimaliwa ya yoolokathana muuyuni ohayi longithwa miilongo ya yoolokathana. Muuyuni otu na mo nee ngaashi iimaliwa hayi ithanwa ooeuro mo omu na wo natango iimaliwa hayi ithanwa oodola.

Ostola yoNictus otayi landitha ekopi lyokufulukitha omeya hali ithanwa Kenwood Elementa lyolitela yimwe, oshinkwanu heyali. Olya li li na omathele gaheyali nomulongo nomugoyi, paife oli na ashike omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ohauto oya tseyika nawa onga oshenditho. Opuna iiyenditho oyindji ashike ohauto oyo yimwe yomiiyenditho mbyoka aantu haya longitha esiku kehe. Oyina omagulu geli gane. Opuna iiyenditho iishona niinene. Iiyenditho ngaashi ohauto ohayi ende kopate.

Aanongo paife oha ya ndulukapo iitafula momikalo dha yoloka. Monale aantu oyali ashike haya ningi iitafula yina omagulu gu ukilila. Paife iitafula mbyono oha yi tulwapo ne niitenda yashigakana mo mooha tamu tulwa nee iipundi mbi tayi gwana mo ya ningwa nawa.

Tanya Kring, Ntwara Masuka, Richard Mukosho, Joseph Andreas na Theodore Kotungondo, mbano oyo aantu ya sindana okakalata kena oondola omayovi omulongo na gatano moGondwana, okuzilila kombaanga yotango yopashigwana.

Ngele owahala okutseya shoka tashi inyenge kompungulilo yoye yokombaanga, otoshi mono kongodhi yoye. Ngele owahala okukwatathana natse ototu mono konomola yo 0812991200.

Ombasikela, ombaanga yoNedBank otayi gandja oshimaliwa shoku landa ombasikela naayihe mbyoka hayi ya kombasikela. Ano ombaanga ndjino otayi pe aahingi ayehe yombasikela ompito yoku i landela ombasikela.

Ombaanga yoStandard otayi ku kunkilile wu hulithe po ekwatathano naantu mboka haya longo uulingilingi, ngele oye ku dhengele ngambeka onomola yawo kaaye ku dhengele we.

Ngele owahala okusindana N$1000 inda kombaanga yaBank Windhoek oompango nomalandulathano opo dhili aantu ayehe otaya tseyithilwa.

Eshofa lya opala lyina uukusinga uushona popepi nalyo opuna okatafula kuna embo lyokuleshela, konima hwiya okuna uutafula uushona nuushofa wumwe uuludhe.

Oshilongo Australia oshi na epandela li na olwaala olumbulawu nuunyothi. China oku na epandela etiligane li na oonyothi oonshunga, Japan epandela etookele li na okandothi okatiligane, Russia epandela li na olwaala olutokele, oluzizi nolutiligane lwa topolwa momalwaala ge thike pamwe.

Omuntu owa pumbwa oku kwata nawa oshimaliwa shoye wa pumwa okukala ho nyola ngoye to ningi omayalulo giinima mbyoka wa pumbwa oshoka ngele oshimaliwa itoshi kwata nawa oto kakala wuli muudhigu ngoye wukale to indile aantu oongunga.

Sindana oshimaliwa sha kola pamukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi gwoBank Windhoek. Landa olusheno nenge ethimbo lyokongodhi lyoMTC okuza momasiku ga 3 sigo 28 Febuluali 2025. Otashi vulika wu sindane N$ 1000. Oshipu noonkondo. Oompango nomalandulathano opo ge li. Thinda *140*295#.

Bank Windhoek ombaanga yatseyika nawa nolwaala olutiligane, ohayi longo ne nokundje yiilongo. Ompango nomalandulathano opo geli. OBank Windhoek ndjika oyili oshilyo Capricon Group.

Omathele gatano go mbaanga yo mo Tanzania, koshimaliwa hono okwa thanekwa ne omusamane gwomukulupe, ta ku shangwa wo omathele ga tano, noonomola dhimwe dhatulwa mumwe noondanda.

Ombaanga yo FNB ohayi kwathele oshigwana. Ohayi gandja niimaliwa kwaamba haya dhana omaudhano ga yoolokathana. Uudhano mbuno nee owa pumbwa 1500 , opo wuyemo owa pumbwa oku futa $20 omukuluntu okanona $10, uunona mbu wuli kohi yoomvula omulongo.

OoEuro 500; oshimaliwa shoonkondo nayi , osho shimwe shomiimaliwa yasimana muuyuni. Okwa thanekwa oonyothi koshimaliwa shono.

Momatala ohamu landithwa iiyimati oyindji, omayapula, omalemune nosho tuu. Oto adha iinima mbino tayi landithwa ashike koomeme. Ootate mbela kaye hole omalandithilo, oye na onyalo unene.

Ngele owa hala oku ilandela egumbo lyoye landa okambo kanyolwa kuzamantungwa Khumalo opo wu ilonge iinima ayihe mbyoka wushi kombinga momagumbo.

Oshilumbu sha thanekwa kethano lyombaanga yoNedbank. Osho nduno she ya mombaanga edhina lye oShaun Lahner. Oye omukuluntu gombaanga. Ombaanga ndjino oyi shiwikile olwaala oluzizi moNamibia.

Okambo taka kongo aantu nkene ye na okukwata nawa iimaliwa noku yi longitha. Ngele iimaliwa ito yi kwata nawa, oto mono iihuna wu kale to indile owala aantu oondjo. Onkene aantu oya pumbwa okulongwa nkene oshimaliwa hashi longithwa.

Aantu yamwe oya kala nomalago. A sindana oshimaliwa shooN$ 224 000, e ga sinadana momasiku ga6 gaNovemba 2025. Ashike omukulukadhi okwa zala oopala, a zala oshuta ozizi nomusamane a zala oshuta ombulawu.

Osipaana yetanga lyaNamibia oya pewa oomiliona omugoyi kombaanga yotango yopashigwana. Iimaliwa mbino ohayi kwatha nee aadhanitanga mokulanda omatanga nakehe shimwe shoka taya pumbwa.

Aahumikomeho oyeshi iinima iiwaanawa. Ohaya lala ashike momalapi omatokele, yo taya kala ye na po uutaafula wu li moondunda dhawo, hawu hongwa kaantu mbo haya ningi iipilangi. Uunina mbuno ohawu kala nee uuwanawa oshoka molwaala lwawo uuzi wo tawu kala wu na uutenda wa ningwa miingoli.

Ombanga yoStandard ndji yi shiwike nawa molwaala olumbulawu nolutookele , oya kuta omukulukadhi omuludhe ha zala oshuta ontokele opo a gandje uuyelele kaantu. Omukulukadhi okushi okupopya, oha popi ena okambako opo uvike ku kehe gumwe.

Omaludhi giimaliwa yomuuyuni ondola yo koAmerica, oEuro, niimaliwa yimwe iikukutu, yimwe oyo mafo. Oshimaliwa shefo shethele ngaashi shono sho koAmerica osho shina oonkondo lelalela.

Kehe megumbo unene ngoka geli moodoolopa ito adha mo egumbo kaali na omatyofa. Omatyofa ohaga kala geli koseti. Ohaga kala gayoolokathana momalwaala, ohaku kala woo kuna nuukuusinga uushona woku opaleka omatyofa.

Iimaliwa mbino ohayi longithwa okulanda, iinima yontumba, okufuta iinima lyontumba, ngaashi oosikola, omalusheno, iimaliwa ohayi gandjwa ngele omuntu holongo oshilonga shontumba kehulilo nawa lyomwedhi hwiya oto pewa nee iimaliwa mbyono onga epandulo.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi kwathele aalongwa okuyapa omikuli. Ngele owahala okwiilonga ndele kuna oshimaliwa inda kombaanga yoNetbank yikukwathele omukuli goye.

Moositola oha mu adhika iikulya oyindji hayi kala ya pakelwa moolaka nawanawa ya landulathana uuna weya wu lande oho kuthapo owala shoka wa hala ngoye to yi wuka fute. Moolaka omo tuu mono oha mu adhika iinima yomaludhi nomaludhi.

Ombaanga yopashigwana yaNamibia ohayi kwathele aantu mba haya longo nuudhiginini, shaa to longo nuudhiginini mongeshefa yoye tayi ku kwatha, kuuyelele wa gwedhwa po dhengela 0612998883.

Efudho ewanawa, ombaanga ya Nedbank otayi ku halele efudho ewanawa. Ombaanga ndjino ya Nedbank ohayi pe aantu omukuli kehe shoka shina sha noshimaliwa ombaanga ndjino otayi ku yakula.

Iisimpo, iisimpo hayi ithanwa wo iimaliwa hayi ithanwa wo omutonyo ya simana yo oyi holike ngele kuyina ito fudha nokufudha nawa kaa.

Onkoshi oyo oshinamwenyo, hashi ithanwa mwene gwokuti, oshili ne mokati kuumenye, nayilwe, ndino onkoshi ya kuta ndji.

Aantu paife ihaa kuutumba we pevi, ohaa kuutumba kiipundi. Iipundi oha yi hongwa ne miipilangi ha yi zi komiti. Shampa sha ningwa nawanawa, sho ota shi paindwa opo shi kale ta shi taima , sho shi kale ta shi monika nawa.

Momasiku ga 3 ga Kotomba omilongombali nane ombaanga yo Standard otayi kakala moKahandja okuza potundi ontimulongo nayimwe sigo opo tundi ontitatu yoko matango.

Osikopa ya ningwa miipilangi. Iipilangi ohayi zi nee momuti, ohayi paindwa opo yi kale tayi monika nawa, yo otayi adhima, yina nee noshipundi shawo sheyifa , yili moseti, moseti namo omuna omatyofa gamwe omawaanawa.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi kupe omushangwa hokololo gombaanga yoye koshali shamuhongi. Shampa ashike wegu pumbwa otoyi owala pombaanga yoye mpono to kwatathana naanambelewa

Nombaanga yoBank Windhoek otovulu okusindana ohauto yoToyota Corolla, oompango nomalandulathano opo geli shampa ashike tolongitha okakalata koye kombaanga mositola.

FNB ombaanga yopashigwana yotango opo wu mone uuyelele wa gwedhwa po dhengela konomola yo 0819536262 nenge 0612992222.

Uumboloto tawu landithwa tawu monika nawa shili. Otawu landithwa nee nuunamunate wo Coca-Cola nuumeya, pokati kuumboloto opwa tulwa nee omafo gamwe haga liwa, nomihaka nombuta. Ngele omuntu wu hole okulanda iikulya yatya ngeyi endelela wuye kofanditha.

Omatungo gamwe oga tungwa nawa noonkondo adhihe ge na nomapaya gaantu ya londe ya ye pombanda nopevi. Unene omapaya ngano gomoondoolopa ohaga adhikwa nee moondoolopa ndho dha huma lela komeho ngaashi mooVenduka nomooNgwediva.

Oshimaliwa oshi na omutse gomuntu oshoka osha simana noonkondo aluhe uuna kuushi na ito thuwa esiku lyoka ito kotha ashike ngele owu shi na oto yolitha noondhi. Oshimaliwa oshinima oshiwanawa naangu a tile kutya oshimaliwa osatana okuli mondjila oshoka aantu ohaya ningi iinima iiwinayi molwa oshimaliwa.

Kuthapo shi wa hala okuninga omukalo ndjigilile e to nyola etumwalaka pevi mpaka pamwe to isindanene yimwe dhomewuvi ndyoka hali isindanenwa ko First National bank.

Ohotela ehala ewanawa ndono aantu ha yeya okuthuwa. Mohotela ohamu kala nee muuwanawa molwashoka omwa tungwa nawa nekuma , tamu paindwa nawa, tamu tulwa omatyofa gena nuukuusinga uuwanawa nokatafula kena iiyimati pwa tulwa nomambo. Mohotela mono oto vulu nee nokunwa mo otee ngele oweyi pula.

Ombaanga ya tseyika nawa yo lwaala oluzizi nolutokele, yedhina Nadbank, oha yi kwathele aantu ya lande oohauto dhawo. Ongele owa hala eloli, owahala obese, oku ngweye mwene wu ninge etokolo lyoye.

Okutala uulingilingi John okwa hala okuya kefudho, manga ta tala komalungula okwa mono ko omulalo gu na ombiliha. Edhina lyehala olya fa lyedhina ndi ha longitha shito, ashike omu na ngaa eyooloko mesipelo nomokunyola. Okwa mono kutya ombiliha ndjino ombiliha unene.

Kehe oshilongo muuyuni oshina oshimaliwa shoshilongo shasho oshimaliwa nee shoka ohashi kala sha yooloka iilongo yimwe oyathaanekwa aapelestente yawo yotango nenge okwa tulwa nande iinamwenyo yontuma ano ohayi kala ya yooloka kapena oshilongo shina oshimaliwa sha faathana muuyuni .

Oondjato dhomaludhi nomaludhi tadhi landithwa notadhi landwa kaantu ya yooloka oomeme nootate omo yeli. Oomeme oye limo taya landa oondjato dhawo yene omanga ootate otaya landele oomeme oshoka oondjato odhoshikilukadhi dhopeke.

Ombanga yoStandard ohayi gandja omikuli kaantu. Omukuli goye oto vulu nee wugu tule pombanda mpo shaampoka wuli to longitha ongodhi yoye yopeke. Oho thindi nee onyothi oyimwe one nonola, onyothi ombali, ndatu neentano nokahasha.

Aantu mboka haya landitha iinima moositola ohaya kala ye na uushina opo ya yalule ooshendja dhaantu. Aantu oya kotoka inaya hala okukana molwashoka a gandja ooshendja dha puka kaamuntu onkene uuna we mu pe nande omathele gaali ngele wa landa iinima yomilongo hetatu oha tula ashike kokashina mbalambala ayalule okutya oshendja yoye ingapi.

Paife aantu ohaya longitha oongodhi dhawo opo ya kwatathane noombanga dhawo koshali shamuhongi ashike inopumbwa okuya kombaanga wu ka thikame momikweyo oto kutha owala ongodhi yoye ngele owa hala okufuta sha.

Aantu oyendji oye hole okukutha ombinga mokumatuka iinano iile. iinano iile ohayi tameke nduno pookilometa ntano, omulongo, omulongo nantano, omilongombali okuya pombanda. Aantu ohaya sindana nduno thimbo limwe iimaliwa, unene ngaa ombaanga yoNedbank oyo yi hole okugandja pokumatuka.

Okumbanga nongodhi ogo omukalo aantu taya longo nago, aantu iha yayi we yaka kale momikweyo koombanga uuna wahala okutuma oshimaliwa oho kutha ashike ongodhi yoye ngoye to tumu. Uuna wa hala okutala kutya owu nako ingapi natango oto longitha ashike ongodhi ina shi pumbiwa wu kaye kombanga wu mone uuyelele awuhe mbo.

Oshimaliwa oshinima sha simana noshi holike kaantu. Sho osho aantu haa meneka oonguloonene yu uka kiilonga. MoGhana ohamu longithwa iimaliwa mbyono hayi ithanwa ooCedi. Yimwe iimbulawu molwaala ngaashi oocedi ntano, yo yimwe iitiligane molwaala.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji kehe gumwe shi te ya mo oku na shi a pumbwa. Shampa wa kutha iinima yoye moolaka moka hayi kala oho ya nduno pomashina to gandja komuntu ngoka ha longo peshina, ngoye to futu.

Omatala ehala hali londithwa iinima oyindji kehe gumwe oheyamo owala niilandithomwa ye . Omatala ohaga fendelwa nee koomuni ooyene ye hala lyo ndoolopa . Ngu ta landitha oohi, ngu ta landitha oongaaku kehw gumwe oheyamo owala naashoka ahala oku landitha . Iinima mbino ohayi kala yina ombiliha inayifa iinima yo moositola.

Mpoka to adha pu na aantu oyendji, opomahala mpoka tapu landithwa nenge tapu nyangadhalwa. Aantu ohaye ya nduno, oshoka ohapu kala pu na oongalo tadhi lili muule nawa. Aantu ohaya hilwa koongalo ndhoka.

Landa oondhopi, opo wu tunge egumbo. Momasiku 20 Septemba 2025, okuza pomulongo sigo opontano aantu otaya ka dhana uudhano woku umba okatanga.

Kapuna omuntu ha longo nuudhiginini muuyuni afa omu meme, omumeme oha nyangadhala eli momatala ta landitha kehe ashike shimwe kutya ngaa omalemune.

Otaya adhikwa piikandjo tayi landula: oTsumeb, Outapi, oRundu, Opuwo, Grootfontein ndjono ya tseyika nawa onga oshaanda, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati uuninginino, Oshakati Santorini Service.

Uuna to yi miioongo yimwe yontumba, oshimaliw ashoka hamu longitha otashi vulika shi kale ihaashi taambiwa ko, onkene oho yi nduno pehala limwe mpoka hapu shendjwa iimaliwa. Ngele owe ya niimaliwa yoye yooeuro, yo ihayi longithwa mo moshilongo moka, oho gandja nduno iimaliwa yoye yooeuro ngoye to pewa nduno yoodola dhaAmerica.

Ositola Mositola ohamu landwa iinima oyindji noonkondo. Uuna wa kutha iinima yoye mbyoka wa hala mositola oho yi pomashina mpoka hayi talika kungoka ta longo mo, ta kutha ko ongushu yiilandomwa yoye ta longitha okashina kontumba.

Omukulupe gomusamane e na omutse gwa toka nomakutsi omanene, a zala okambindja okambulawu ke na ongoyo ontiligane. Oku na wo ongodhi yopeke ye okwa hokana, oshoka okwa zala okalinga komunwe ke li koshikaha shokolulyo.

Oseti yina uutafula wuna oma gu ga ningwa moshingoli, nomatyofa omagulu oga ningwa moshingoli; oma lwaala oma mbulau, uukusinga uushunga, ko kekuma okwa natekwa omathano omawanawa shili.

Iipundi ohayi kuutumbwa unene kaakuluntu. Ngele owa adha pehala kaapu na iipundi ya gwana po opu na uunona wu li kiipundi ohaku tiwa ashike uunona nawu gandje iipundi kaakuluntu. Mopaife iipundi oku na mbyoka ya ningwa moopulastika po opu na wo mbyoka ya ningwa miiti.

Iimaliwa Iinima mbino oyo hatu longitha uuna tatu landa oompumbwe dhetu nenge tatu futu iinima mbyono hatu longitha moonkalamwenyo yetu ngaashi ngele to landa oothewa, omagadhi, iikulya nokufuta oosikola. Iimaliwa oyo nduno hatu longitha.

Obank windhoek ombaanga ndjoka yina olwaala olutiligane , ohayi mbaanga noko ngodhi totala kutya owunako iingapi kokambo koye oshali sha muhongi .Otomono woo natatango omsholondodo gwo nkene iimaliwa weyi longitha omwedhi ngoka .

Iilandithomwa yili mostola yiikutu ngaashi ootyokola, omagadhi gokwiishasha. Iinima yimwe oyatulwa nee posheelo opo aantu sho tayeya yalande otayeyi mono nawa

Ombaanga yo Nedbank ohayi gandja omikuli opo aantu ya lande omagumbo. Ngele owa hala wu lande egumbo lyoye nombaanga ino gwanitha oshimaliwa ninga eyindilo nena nena.

Oshimaliwa oshi holike omwenyo tagu pu mo sho oshi na nomutse gomuntu. Uuna kuu shi na shoka ito thuwa, ito uvu nawa. Oshimaliwa osho tuu hashi pewa aantu ngele ya yi kiilonga. Uuna wa mana iilonga yoye ngoye oto pewa oshimaliwa shoye.

Ombaanga yoStandard. Uupyu oweya weya nepupyalo lyanika oshiponga. Uupyu mbuno oweetelela nee oohauto oompe to vulu okupewa oopelesenda omilongo ndatu nantano kohauto yoye ompe ndjo to landa nombaanga.

Monale kakwali iipundi aantu okwali haya kuutumba pomavi. Ashike muuyuni mbuno wehumo komeho aantu ohaya mono iipundi tayeyi hongo miipilangi yaza komiti. Iipundi mbika ohayi paindwa opo yikale tayi monika nawa.

Uunona manga uushona ohawu yi kosikola, ombaanga yaBank Windhoek otayi kupe ompito wusindane N$1000 opo wiikwathele wufute osikola yomumoye.

Okulanda iikulya moositola yiikulya . Opena ombinga yimwe hayi landitha iikulya mbi yapya tovulu kutya otyepisa nenge onyama yakangwa nenge ya topolelwa pokambapila eto kafuta pomashina

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana kiikwawo muuyuni poshilongo Congo nasho oshina iimaliwa yasho kiimaliwa ya Congo okuulikwa omukulukadhi nomusamane taa longo mepya sha hala okutya koCongo aantu oya simaneka uunafalama.

Omukadhona gwedhina Selma Petrus okwa sindana ongodhi kombaanga yedhina First National Bank, ombaanga ndji yolwaala oluzizi. Okwa sindana nee ongodhi oiPhone 16, ethigathano ndoka otali hulu mo 19 Aguste 2025.

Oshitaafula ohashi hongwa miipilangi. Ohashi longithwa iilonga ya yooloka. Ohapu shangelwa, ohapu tentekwa iinima nohapu lilwa. Oyendji iitaafula momagumbo gawo otayi adhika mooseti.

Omahala ogendji gokuvululikilwa ngashi oohotela mpono shaa wa yi mo, sha toyi poshelo mpa hwadha aakulukadhi naasamane mba haya kwathele aantu, oha pukala omashofa gokukutumba gokuvululukwa.

Ombanga yoNedbank oye yapo nomukalo omupe opo aantu ya kale ihaaya kala momikweyo. Ngele owa hala oku eta oshimaliwa shoye mombanga inoya wuka thikame momukweyo gwomombanga gomeni. Inda ashike pokaATM ha haka gandja oshimaliwa.

Oshipundi, oshipundi osho oshinima shoka hashi kaatumbwa. oshipundi shino osha ningwa nee miiti, iiti yaza komiti. Omiti hadhi tetwapo opo nee dhi ete oshipundi shi Ohashi payindwa nee noopayinda dhimwe oombwaanawa opo shikale shakola nawa notashi monika nawa.

Oseti yi na omatyofa omawanawa, mo omwa yela nawa. Omatyofa oge na olwaala lwa fa olutokele, pombinga yimwe opu na olwaala oluluudhe. Moseti muka ihamu dhanwa kuunona nomwa yela noonkondo.

OStandard Bank ombaanga ndjono yishiwikilwe molwa olwaala ndono olumbulawu. Aantu oyendji ohaya ti oStandard Bank ndjino ombaanga yaakengeli, oshoka ito adha tamu fofodholwa iimaliwa ya kana mo nenge omuntu a kuthwa iimaliwa koStandard Bank.

Ombanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aalongithi yombaanga yawo kutya momweedhi kehe owuna mo omayinyengo geli omulonga nantano to longitha ombaanga yoye ongaashi aasane yaakokele oyo naana yehole okulongitha uukalata wawo.

Aakadhona yamwe oyeshi oku ininga nawa haya imbabeke nawa etaya zala omakende etaya kala yena omafufu omawanawa, niizalomwa yawo ngele we yatala otovulu oku kewuka.

Aanangeshefa mba yena oongeshefa otaya tseyithilwa kutya ngele owa hala oku enditha nawa ongeshefa yoye inda koFNB. Dhengela onola ohamano oyimwe ombali omugoyi omugoyi hetatu hetatu hetatu nondatu. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Oshitafula tashi monika nawa shili sha kundukidhwa kiipundi yi li ine, poshitafula ohapu kuutumba nee, opo to nyolele, oto vulu okulilapo. Oto longelepo wo iilonga yoye ayihe mbyoka ito vulu kuninga komatundji shampa wa kuutumba ashike, owa pumbwa oshitafula.

Kapena oshilongo shina iimaliwa iiwanawa shafa iimaliwa yaNamibia. Iimaliwa yomoNamibia otu na mo 10, $20, $50, $100, $200. Ko 10 noko $20 okuna omukokoli tate Sam Shafiishuna Nuujoma, omanga oku za po50 sigo 100 nomathele gaali oku na tate Hendrick Witbooi.

Omulumentu gwedhina Martin Jeckonia okwasindana ohauto o Toyota hayi thanwa GD-6 omulumentu omunelago, Ohauto ndjino kweyi sindana nee nombanga yo Standard.

Ombaanga yaNedBank oyi na ompito yokusindana oshimaliwa omayovi gatano, okutameka mu Juli sigo omuKotomba omayovi gaali omilongo mbali nantano.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aalongithi yombaanga yawo kutya iimaliwa mbyoka iipe ya longwa moNamibia ngele owa hala okuyi tula mokashina kiimaliwa ihayi taambwa mo onkene owa pumbwa okuya meni lyoombaanga.

Ositola yoku landitha iikutu omumati a thikama ta tala kutya okambindja hano okena ingapi ongushu yako oyi ingapi noombulukweya dhoojena dhalumentu noongaku. Otapu monika nawa shili mono muna oolamba dhatema nemate lya ziza nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aantu ya kale ya yoolola pokati kopina nonomola ndjo ho tuminwa ngele wa tuminwa nando oe-walleta kongodhi yoye. Kaleni mu shi iinima mbyoka tu kondjitheni uulingilingi.

Omuntu opaleka ehala lye niimeno iimboloma eyitula nopo kahala okanawa yili pekende yidhengwe ketango opo yimune, iimeno oha yikoko ketango yanzinza nawa shili wuwete kutya oya silwa oshipwiyu.

Sindana noBank Windhoek oshimaliwa sha adha poodola eyovi limwe. Omufuko ngele oto ka hokana ki indile omukuli goye kombaanga yoBank Windhoek. Omufuko nee mpano okwe ki iyeleka ofeyi. Okwa ya nee nookahewa ke.

Oshilongo United States of America osho oshilongo shimwe shino oonkondo muuyuni. Yo niimaliwa yawo yatseyika nawa oodollar yaAmerica oyina oonkondo muuyuni. Shampa ala wuna oshimaliwa shono shoodollar dhaAmerica ethele ongoye omuyamba.

Ethimbo lyokrismesa ngele lya thiki, momilongo mbali na gatano gaDesemba, evalo lyomukulili. Oositola odhindji ohadhi tula ko uunima tawu tayima wa lekwa mombanda, opo tawu tseyithile aalandi yawo kutya ethimbo lyevalo lyomukulili olya thika.

Nkene iimaliwa yomu Afrika yina oonkomdo, okatafula hano oko mo masiku omilongo ndatu nayimwe ga Ndesemba omayovi gaali omilongo mbali na mbali pombanda opuna Ivory Cost nopevi lela lela opuna Zimbabwe oye omulongo nahamano omanga Ivory Cost okuli po nomola yotango.

Mopaife ngaashi uuyuni wahumu komeho aantu ohaya tuminathana iimaliwa koongodhi, ngaashi ombaanga ndji yatseyika nawa nolwaala olutiligane. Ombaanga yoBank Windhoek oyina po omukalo gokutumina aantu oEasy Wallet kongodhi.

Omusamane tate David Nuuyoma oye omukuluntu goCapricorn group. Ota halelwa nduno omayambeko sho e ya monkatu ndjika. Omusamane gomukokele ha zala omakende e na nefufu lyokomutse hali kala lya kamulwa nawa.